Ubbatu meraykka arssa mera gidido yelaga macca naati aybaa xeelliidi eqqidi miicciyoonaa? qassi etappe guye baggaara de'iyaa shuchchay ayssi issoy issuwaa bolli kuurettidee?

Hagee banddiray taani be'iyo wodiyan ubban olawu giigida wottaadaradan hanees. Hagaa na'aa be'iyo wodekka taassi oyqqido banddira malatidi ubbakka barggaagissees.

Keehippe xoqqa shuchcha keetta wurssetta xekka kiyiddi duge sa'a xeelliyode yashay kokkorssees. Qassi ha suchcha keetta karen kaa'iya guuta naati keehippe lo'ees.

Issi bootta saleeda bolli xaafanawu go"ettiyoo meraara karetta gidida xaafuwaa miishshaa ayba giidi xeeganawu danddayiyoo? ikka darotoo awan beetiyaaba milatii?

Kushshiyaa hiillay de'iyo asati oottiyobatuppe issoy biratappe dumma dumma allaliyawu haniya miishshata giigisosona. Hegettikka mashsha gidishin a giigisiya asatikka wogaceta geetetosona.

Naa'u asati zali'e keettana de'iyageeti beettoosona. Eti zali'iyoosan cora meray de'iyo asay ba xeessan danccanawu maaddiya danccoy woyikko xafiray de'ees.

Issi geesa adussa yelaga na'iya duge gakkiya muluu maayuwa maayada sooliya xoqqa caammaa wottada haa simma xeellaydda eqqidaara beettaydda de'awusu.

Mittaappe ayfidi beettiyogan sunttaykka afukaatuwa geetettiyogan daroto buddeenatuura maanaassi maadiya mittaa ayfe qommo. Mangoykka mittaappe ayfidi beettiyaaba gidiiddi ayfiya xunxxiyoogan meetettiyaanne jusiya giigissanaassi maaddeees.

Kinddo koysha daashsha gidiya miishshaa dagayiyo nne kessiyo haggaazuwa immiya awaashe bankke eqotaa. Ha eqotay ba haggaazuwa koyyiya asata daro boossuwan shoobbes.

issi adil'e ciishsha malattiya qumay daabbuwa xaaxxidi wotoogee beetees. a sunttay keekkiya geetettiyo keehi mal'iya qummay diyaagee ba giddon phuuphulliya oyqqi wottiis.

Issi shaara milatiya mishiriya diriya maayuwa maayada wolqqaama woraa giddon eqqidaara aybaa oottaydda de'ay? Ha bollaara goggiiddi de'iya haattay aybaa geetettii?

Wolaytta wogeta iraadone xaabiya bolla eqqidi ha simmddi qofa immes. Ha bitanee immidi de'iyo qofay aynnakonne siyanaw koyyikko awu baanee?

Ha"i wodiyan daro kaameti asaaranne mehetuura issippe caanidi efiiddi de'oosona. He iitaappe qassi manddariyageeti oychchiyaba gidikko nena aybee gattiday goosona.

Katta keettan heezzu asati hefinttan uttidaageeti de'oosona. Ha naatuppe ha baggaara issi yelaga na'ay barkka uttidi kattaa miiddi de'iyaba milatiyagee beettees.

issi na"aassi tohoy beettiyaagaappe miye bagan asay bayzzanaassi shiishshi uttido lokkomay beetees. ha lokkomaassi daro ga'ay diyaagaappe qassi waanattiyaage maanawu maaddiyoogaa.

Toophphiya biittaawa gidida macca naati bantta puulatettaa naaganawu bantta huuphiya dumma dumma qottan daddoosona. Ha huuphetuppe dariyageeti dumma dumma biittatuppe shamettidi yiyageeta.

Baalay gakkiyoodee daro asay kuttuwa, phuuphulliyaa, sunkkuruutuwaanne hegaa malatiyaabata shammoosona. Qassikka cora asay shammiyoo gishshataasi zal"anchanchati he wodiyaan darobaa adhdhettoosona.

Woynniya eessappenne eessappe neeni awuga dossay? Ha burccukuwa bolla tigeti uttidaagee aybbakko shaakada eray ne? Woynne eessay uyyiyooge aybba go"a immii?

Kifile giddon luxissiyaara ba eraa naatussi immayidda woyikko yootayidda dawusu. Timirtte keettay eraa demmanawu maaddiyaanne issoy issuwara qofaa shaakkanawu maaddiya soho.

Wolaytta biittan xaletettawu maaddiya darkko sawo maatatuppe issoy naatiraa. Ha naatiray tukkiyan yeggidi uyikko ulo giddo sahuwa pattanawu keehin maaddees.

Keehippe maarara teeraa boljjojji uttida tukkiyaa yaagiyoo kattaa qommoy aybawu maaddii? qassi i giyan issi kiloy woyssu biraa ekkidi bayzettii?

Eremen mokkiya daro qommo mittaa ayfeta gaaccidi uyyiyoogaa keessidoogee haatta duuqqiyoo kubayan duuqqidi uyiyoode keehippe mal"ees. Hageeta qassi gaaccanawu merettida gaacciya miishshay de'ees.

Issi aybinne harabay baynna dembba sohuwan issi keettay shuchcha xalaalan keexettidaagee keehippe lo'ees. Ha keettay qassi asay gelidi geemmanawunne de'anwu go'ees.

Asay ba bolla gimbbanawunne qassikka dumma dumma qottay de'anadan oottanaw go"ettiyo ha buquray giyan all"ees. Hagappe kase ne shammidooge de"ikko bayzzute?

Hiillati bantta kushiya hiillan qoxxi giigissiyao buqurati ha"i wodiyan asaa naata dumma dumma ginaara keehippe go"iyo gishshatawu asay suure go'ettiyakko lo"o.

Miizziyaa so medoosa gidada asaassi ashuwaa maattaanne oyssaa hegaadankka hara daro go'aa immawusu. Qassi keettay mittaappe oosettiyaba gididi asaanne mehiya hegaadankka hara medoosata naaganawu maaddeees.

Asay katta zeridi he kattay gakkiyo wode cakkidi denttoosona. Qassi kattaa denttiyo wode hare gaariyan caanidi bantta gadeppe kare ehoosona.

Tamaa bollan naa'uwan otoy uttin tamay eexxishin kattay ka'iiddi de'iyaagee beettes. Otoy shukkariya, boynaa, pilaanne harabata kattanawuu maadiya urqqa miishsha.

Mittaa caaniya kaamee ba ogiyaara simerettiiddi des. Ha kaamee darobaa caanidi issisaappe harasaa efanawu maaddiyagan asaa wolqqaanne wodiya qoraphphi maaddes.

Daronne keehippe suufa xuufiyaa ba gidon oyqqida maxafaan beetiyaa issi misiliyan de'iyaa bitane maayido maayuwa meray aybee? Qassikka xuufiya meraykka aybee?

Naa'u tohuwa qeeri kaame keehippe eesotiyanne asaa naatanne qassikka dumma dumma buqura issi sohuwappe harassa efiya zamaana buqura. Qassikka wodiya minjjanawu keehi hagaazes.

Sinttan godan de'iyaa karettay tamaare naati a xeelli tamaaranawunne qassi asttamaare xaafanaassi maaddiya miishsha geetettees. Sinttan barkka eqqidaagee qassi tamaarissiyaagaanne eraa immiya aawaa geetettees.

Issi bitanee uttidi ba kushshiya asaakko haa zaari uttidaagee beettiyaagaassi miyiyan qassi issi macaassiyaakka beetawusu. Akka asaassi odduwa gattiyaa godattiyo Baazitto.

Cora wolaytta maayuwa maayida asay issippe eqqidaagetupp na'u asati sinttaw shiiqidi diyageeti bantta kushiyaan oyqqidi qanxxanaw haniyoobay aybba getetti ?

Hagee puuttuwaappe qassikka kiriyappe dadettidi kiyogan giigiyaagaa gididi sunttaykka magarajja geetettishin daro go'aa immees. Hegeekkka keetta garssan de'iya kifiliya kifiliyappe shaakkanawu maaddeees.

I de'iyo sohoy bootta gidiyode ya baggaara qassi issi biron diccayda de'iya ciishsha meriya beettiyara aybee? Ha baggaara de'iyaa zin"ida caammatu qooday woysee?

Urqqa miishshatti kushe hiillay de'iyo hiillanchchiya ba hiillan dumma dumma urqqa munaqqada medhdhiyo so gido buqura. Ha urqqa miishshaykka kunddikko eesuwan me'ees.

Heregay haahuwan phooloyo keettaappe sintta baggan maatay diyagaa giddon naa"u huuphiyaara bo'attiiddi diya naati tooraanne gondalliya oyqqidagaati ayba miiccidi diyonaa?

Cora asay issippe shiiqidi maaraara eqqidi wolaytta wogaa maayuwa dungguzzaa ubbaykka maaydi uttidaageeti xeelliyo wode baali hellelliya yexxana haniyageeti beettoosona.

Duuxa chappe caammmaa sikkiyogaani nne qitaa geeshshiyogan marccuwa demmidi bana ayssiya yelaga na'ay ooso bollan de'es.A ooso karen oyddu asati uttidosona.

Magalashoy keettaa puulayanawu woyikko loyittanawu maaddiya buquratuppe issuwa gidishin ayyoo waanna go'ay qol'uwaa wuyigiyaappe shaakkanaassa. Imatti be'anawu koshennabaa kammanawukka maaddes.

Issi sintta baggaara masqqaliyaa malaatay de'iyoo xoossaa woossiyoo keettay awa woossa keettaa getettii? qassi giddon uttida asaa qooday muleera woyssee?

Wolaytta moottaa giddon de'iya allaanatuppe issuwa gidida daamoot gaale allaanay daro dichchaa oosota oottiiddi de'ees. Ha allaanan leemaatiya tirufaatiya oosoy minuwan oosettees.

Paraa gaaree asaa woykko issi issi miishshaa caanidi asay koyido sohuwa efaanawu maaddiyaaba giyoogaa. Gaariyan geliyaa paray darotoo ceeggidaagaa woykko gasttaa.

Toho kuwasiyaa kaa'iya toho kuwasiya kaassanchchati kuwasiya kaa'anawu bantta bolla ho'ettidinne minttettiiddi de'osonna. Ha kaassanchchati ubbaykka issi mala maayuwaa maayidi ootyosona.

Ha'i wodiyan gidin kaseppekka doommidi asay dawutaraara gatti xaafin asaassi eraa demissana danddayiya miishsha. Ha miishshay ba giddon gukkiya qalamiya oyqqiyogan xaafin daro wodiya takkana danddayiya miishsha.

Hagee doonan wottidi haasayiyode haahuwan de'iya asaassi cenggurssa aattanawunne xoqqu oottidi sissanaassi go'ees. Hankoy qassi heregaappe oosettiyogan asay maxaafata wottiyo maadireke gididi maaddeees.

Efttah maayyo keettaa yaagiyaa maayyuwaa sikkidi bayizziyosay awan dii? Hason maayyuwa shammanawu koyyidi biida asawu doorido maayyuwaa eti woyisu biran bayizzanee?

Kase nu biittaa ayssida asatuppe issuwaa gidida erettiya Godartiya SahalaWeerqqe Zawudita baappe sintta baggaara uttida cenggurssa xoqqu oottiya buqura go"ettada asassi aybba kiittaa aattayde de'ay?

Ya baggaara bulla meray de'iyoo qalamiyaan tiyetti uttida keettappe ha baggaara adil'e ciishsha mera hayttay de'iyo mittaa nuuni be'iidi de'ettees.

Luxanchcha naati etayyo eta paacee gakkiyoo wodiyan ubbaykka issi issi irssaasiyaa shammi shammidi ekidi boosona shin he irsaasee aappun bira ekkii?

Giyan micetti uttida caammaa bayzziyoo sohuwan de'iyaa caammati muleekka wottanaassi tana ufayissokkona. Hageetuppe tawu kehidi issuwaa immiyaakkone taani mulekka ekkanaba malatenna.

Toophphiya banddiray heezzu qommo meraa oyqqidda Toophphiya asaa oonatetta yootiyanne erissiya bonchcho banddira. Ha banddiray bolla bagara maata, adli'eenne zo"o meraa oyqqiis.

Dumma dumma oosuwaa oottidi bana ayssiya asay darotoo oosuwa shakkenan qorennan oottees. Peeretida maayuwa sikkiya woykko mooretidaaga giigissiyagee oona getetti eretti?

Adiwa olay Toophphiyan haxe Milile wode polettidaagaa gidishin, ha olaa qoppiyo wode Toophphee minotettaa woraabi giissees. He wodiyan Xaaletussi omooddettennan ixxida Toophpheen hashshu yelettaas.

Santtay toophphiyan keehippe koyettiya irxxanne gezze heeran mokkiya bonccuwa miyo harggiyaappekka xalliya katta. Ha katta pilaara woykko ashuwara gattiddi kattikko keehippe mali'ees.

Tohuwa kuwaassiya kaassan gooliya gelissi simmidi issi na'ay keehi ufayttiiddi de'ees. Ha na'aykka wolaytta dichcha toho kuwaassiya citan kaa'iya na'a.

Beni wode asay dumma dumma buqurata issi sohuwaappe hara sohuwa efaanawunne ehaanawu, asay bawu toggidi manddaranawu go'ettiyoobati gammaama meheta. Haree caanaanawu maaddiya gammaama mehe.

Santtaa giyoogee goshshanchchay ba gaden puutissin woykko puutiyaa tokkin mokkidi hayttadaan gakkiyaa quma qommo. Awaa wode qophiyaa wottiyoogee huuphiyaa away meennaadan teqqees.

Erettida kaalettiya gadaawati issippe uttidi banitta qofaa bolli tobbiiddi de'iyageeti beettoosona. Etappe sintta baggaara Toophphiya banddirayinne keehippe lo'iya ciishshayi uttidaagee beettees.

Muuzee sa'aa bollan woossaara zin"i uttidaagee giya giddon de'ees giidi ekkikko A miyyiyan de'iya sawo maatatu sunttaay oonee? Aappun qommo sawo maatati de'iyonaa?

Shuchchaaninne biratan direttida dirssaappe so baggaara xiiddaa boollan poo"iyaabaykka de'ees. Mittaa bollan xaaxidi poo"issiyoobati gallassankka poo"iyoonaayye qassikka qamma xallan poo"iyoona?

Wolaytta biittan daro asay ufayttidi miyo dumma dumma qommo masuha qumati de'oosona. Wolayttan shukkaaree, donoynne boynay sawo bambbariyara shiiqiyo wode muussaappe daruwa xeelan kalissees.

Muuzzee gaden tokkin mokkidi gakkidi ayfiyaa immees, a ayfee poqqidi miyo wode pala mal'ees. Muuzzee asay miyoogaa xalla gidennan diishin a gurbbay miizzaassikka maata.

Wolaytta moottan urqqa miishshati daro allaalletussi maaddoosona. Ha allaalletuppe jabanay tukkiya essanaassi, otoy kattaa kattanaassi, bashee shaayanaassinne uukkanaassi hegaadankka shaattee bambbariya tushanaassi maaddoosona.

Wolwoluwaa giyoogee asaa haattaappe ha baggaara caanidi ya baggi pinttiyaa woykko ya baggaara caanidi ha pinttiyaaba giyoogaa. Wolwoloy asaa pintto paydo ubban marccuwaa ekkees.

Haree asay deexxiyabaa a bolli caanidi sohuwaappe sohuwaa efaanawu maadettiyo so medoosa. Toophphiyaa wogan haree hara medoosatudan shukettidi ashoy meetettenna.

Issi maccaasiyaa lasttiqqe buqura malan haattaa duuqqaydda de'iyaaroo gidishin, I matan dumma dumma buqurati de'oosona. He buquratuppe haattaa tikkanawu go'iyaabatuppe issoy jarkkaaniyaa.

Keehippe lo'iya caammay issi naye tohuwan qashetti uttidaagee beettees. Ha caammaassi bolla baggaara zo'o merayinne garssa baggaara qassi bulla merayi de'ees

Bodditte ambban issi Xoossa xalaalanne meechchay ashshees giidi ammaniya eqotay goynuwa shiiquwa poliis. Ha yettaa yexxiya asatuppe amaridaageeti cenggurssaa xoqqissiya miishshaa oyqqidosona.

Shuchchay keettaa keexxanawu gidin harabatakka oottanawu maadiyaa mereta imota. Daroton Shuchchay ganddaappe ambba heeran loyttidi go"aa immiyoo gishshwu loyttidi qaxuwatidi beettees.

Ba hayttaa daro sohuwaan lukkada bootta meraara de'iyaa guduchchaa wottida macca na'iyaa haa xeellenana ixxada ya baggi simma xeellayda de'iyaara beettawus.

Issi joonuya giddon daro okkashshiya ayfiya mixxidi yegfi wottidoihe de'iyaagappe. miyyeessa baggaara hara qeeribay aybbakko beettiyaaga I aybbakko neeni eray ?

Issi walalli uttida aspaltte ogiyan gaxaa shiiqiidi aawaara aayeeranne heezzu attuma naati issi mala bootta maayuwa bolli maata malanne bulla xilatiyaa yeggoogaa maayidi haa xeelliyageeti ayba lo'iyoona?

issi shuchcha keettaa penggen uttidi kuwaassiya kaa'iya naati diyaageetussi immetidda maayuwa meray ay malatii? etikka qassi kaa'iyo sohoy awa heeraanee?

Odiyo miishshay asaa ceunggurssa xoqqu ootiddi sissiyanne ubbakka cenggurssa duuqiya zamaana wode ehiddo miishsha. Ha buquray wolaytta biitta odi bessaga.

Cora wolaytta baalaa bonchchiyo sohuwaan dumma dumma lo'iyaa wogaa maayuwaa mayida asati aybaa oottiyoonaa? etikka bantta kushiyaan oyqqido buquratu sunttay aybee aybee?

Gaxaree giddon duussay keehin lo'iyoy goshshanchchay biittan maataa, miittaa tookiyogan saluwaa iray wodhdhiyo wode keehin injjetees. Goshshanchchay biittan badaala, uutta dumma dumma mitta tokkiyogan puulayees.

Wolaytta soodo yunbbersttiya luxiyagettu issipetetta malattiya arumay luxetta keettanne wolaytta banddira meran tiyettiddi qonccisees. Ha arumay daro malatatta oyqqidda luxetta keetta issippetetta qonccisiyaaga.

Issi uppupay kumido keettan issi geela'o na'iyaa pootuwaa denddayda deawusu. Gaannaa yaagiyaa xuufe ippe bolla baggaara de'iyosan maataa mera magalashuwaa godaara yedoga achchan eqqaasu.

Ogiya doonan issi maayo keettay de'iyagaa karen dumma dumma meraara de'iyanne hegaadankka qanttaa gidin adussa maayoy kaqetti uttidaagaappe ooninne bana lo'iyagaa shammana danddayees.

Wottanchchatti daro haaho sohuwa woxxiddi bantta bollara kessiyo cawaa be'in tawu woxxenan de'ishin wozanay shochcha gujees! Etta goobatettay asa muliya aybba nashissi!

Qooriyan wottidi alleeqetiyo buquraa gidiyaaga suuqiya giddon issippe shiishshidi bayzziyooga issi na'iyaa ba kushiyan oyqqada uttaasu. Ha a kushiyaan oyqqidooga qooday aappune?

issi macca na'iya ba huphiya qanxxisada ba sinttankka duma dumma qibaatiya tiyyetada ha simmada xeellawus. ha na'eppe guyye baggan de'iyaa cora asati oone oonee?

Garssa bagga soolee bootta gidido xeelliyoode daro miishshaa ekkiyaa caamma milatiyaagee bolla bagga galbbay ayba meraara de'ii? qassi a gateekka woysee?

Bayzziyoonne zal"iyoo keettan dumma dumma buqurati issoy issuwaa bollan doretti uttidaagetu sunttay aybaa aybaa getettii? qassi eta meraykka aybaa milatii?

Xaaxi waaxin qumaa qommuwa naa"an shaakkanawu danddayettees. Hegeetikka mal"onne maso quma gidishin mal"o qumay dumma dumma gaasuwan leemisuwawu imattay yiyode giigiya quma giyogaa.

Wolaytta asay ubbay issippe shiiqiddi wogaa maayuwa maayiddi bantta laytta laamiya baalla gifatta bonchchiyode aybba ufayssi tuma! Issi guppidda durssanchchabbay keehi malaales.

issi keehi lo'iya zamaana sohoy diyaagaappe bola bagaara mitay keehi saluwa gakkanaassi dicaagee beetees. ha sohoykka darotoo asaa zanaqqa sohodan hannidi maadees.

Wolayittan de'iya Ajjooraa soossoyi naa'u baggaara xoqqaappe goggiyagee beettees. Ha soossoy wolayittan bolooso bombbe awurajjan de'iya taarike soho gidiyoogan erettees.

Nu biittan erettida cora qommo kushe hiillati de'oosona. Leemisuwawu mashshaa; baacaa; beexiya; kalttaa; shalkkiyanne xikkiyaa hegaanna hegaa malatiyageeta birataappe shoci giigissidi byzzoosona.

Xoosso poora ga! ha na'ee huuphphee bawu sohuwaanikka waayi daana muleera a ba huuphphiyaan dooqqidoogee giyaappe baada shammidoogee i meraa godare oottiis!

Ba biittaassinne Toophphiya sunttan olaa olettanawu dumma dumma biittaappe shiiqida cora asay issi sohuwan ottidinne eqqidi loohissuwa ekkiiddinne zorettiiddi de'oosona.

Zammaana ogiyan keettaa kaaraa kammanawu merettida birata yeechchan diretta asa keettaa karen mangguwa mittay de'es. Ha keettaa penggee heregan oosettiis.

Cora kuttaa maayida asati issippe shiiqidi banttappe sinttan de'iyaa keettako simmidi xeellidi eqqidaaheeti ay oottiyoona? Ha etappe sinttan de'iyaa keetta wpyggi xeessiyo?

Issi xeelanawu puulattida heeran beetiyaa irxxa maataynne miittay awan heere? Qassi giduwan beetiya losso oge awa keesi? Ogiyara ya xeeliyode miyian miccettida karettabay ayba milatti?

Ussuppun attuma naati issippe eqqidi boss Yossi yaagiyaa xifatiyaa bantta sinttan wottidi ichashsha gidiyaageeti issi mala maayyuwa maayyidaageeta gidishin issoy qassi dumma maayyiis.

Soossuwa adussatettaappe denddaagan bollaara goggiya shaafay xiilliya qoliyogaa malati uttida soossuwan yelagati eqqidosona. Eta giddoppe issi geela'oti na'iya gaxan eqqaasu.

Taani ha"i wode ta laggiya Barkkatantt heeri biyo wode eta keettappe ya baggan diya keettay lo'iya mittatun direttiis. Taanikka ubba mangguwa loytta dosaas.

Issi moobayliyaanne eletronikse miishshata giigissiyoogan erettida yelaga na'ay diyaagaa wolaytta eraado xaabiyan oottiyaa asati akko biidi issi issi oyshata oychchidosona shin aybaa aybaa oychchiyoonaashsha?

Adda zo'o gaashiyaappe uukettida woykko giigida buddeenaa be'iyo tana woxiyaara usttada meennan kanttoppa kanttoppa gees. Buddeenaa woxiyaara miyo tana xoosso lo'ees gaadii.

Macca naati bantta sinttaa puulayanaw corabaa go'etiyoogii erettiyaaba shin wodiyan wodiya cora miishshaa kessidi eti hegaa shammiyoogee eta michchenee ?

bootta malatana ekkiya buqura bolli tigeti uttida gukkiyabay de'iyaagayo gatee aappuneshsha? qassi I immiyo go''aykka ay keenakko oone eriyay ?

So giddonne biiro buqurata bayziya erettida keettati Sooddo ambbaa giddon de"oosona. Arssay, oydee, eqo saaxineenne hegaanne hegaa milatiya buqurati ha keettatun bayzettoosona.

Asaa naatu Puulatettaa gujjiyabatuppe issuwa gidida qooriyan wottiyo biray aybippe oosettii? Ha biraa gammatettaa coo ayfiyan xeellidi eriyo ogee de'ii?

Wottaa annaaciyaa gayttiyo dembban eqqida wottanchchatunne wottanchchata loohissiyaageetu kumetta qooday aappunee? Ha loohissiyaageetu giddon layttaa sugi ekkiyaa woykko gastti ekkiyaa attuma asatu qooday aappunee?

Manddaranawu nne zannaqa sohota yuuyi xeellanawu go"iya qeera bootta kaamee eqqiis. Ha kaamiyassi sinttaara lo"iya ciishshay nne miyyessaara qassi mittay beettes.

Bolla baggaara huuphphiyaan "SELAM" yaagiyaa xifatee de'iyoo erissoy aybaa odiidi de'ii? qassi a bolli siiletti uttida buquraa sunttay ayba getetti xegettii?

Issi bollaara ordde gidid qantta boggiyaa gixxida bitanee ya baggaara de'iyaa haattay sa'an zeretti uttidaba milatiyaaga bolli guppanawu haniyaagee kunddana hanees!

Kolettiidi de'iyaa keettaa milatiyaa sohuwaan naa"u geliyoo penggee de'iyoo keettay beettees. Qassi ha dooya de'iyaa keettaappe hadirssa baggaara zo'o meraara de'iyaa karee beettees.

Issi dumma dumma biittaa sunttaa oyqqida karttaa bollan qommo baggaara Amaaraa yaagiya xuufee xaafettin appe tohossa baggaara qassi Toophphiya giyagee de'ees.

Ashoy boorappe, miizzeppe, deeshshappenne dorssappe beettiya keehippe ali'o woykko bonchcho qumma. Ashuwa wolayttan ubbato gidennan halchchidi deeshsha woykko boora shukkidi meettes.

Haattaa wadhdhiyoogee tana keehi ufayssiyaa woykko hashshukka oottiyaabatuppe issuwaa gaasoykka I huuphiyaa pashkki oottees. Haattaa waray tana issido issido yashshiyoobatuppe issoy daafaa gattanaawu danddayiyo gishshataassa.

Hagee shuchchaa gaacciyogan dumma dumma qottan keettaassi haniyadan oottidi giigissees. Leemisuwaassi ancuwaa ashawaanne shuchcha meran gaacciyogan keettaassi haniyadan oottidi gigissiya baabiriya geetettees.

Tonddiyaa giyogee ba aayee biitteessi bana yarshshidi gallassaanne qammaa morkke gelenna mala naagiyagaa. Tondde gidanawu koyiya asi ubbaappekka koyruwan biittaa siiqiyagaa gidanawu koshshees.

Keehippe xoqqa kakkappe haattay bootta cuwaa mala kessiddi duge goggiyage xeella asaa ubbakka yashan kokkorssigeesi. Ha haatta xoqqatettaykka bollan eqqiddi xeelin keehippe yashshees.

Dumma dumma ushsha qommoti de'oosona. Hegeetikka ammaniya asay uyiyoogeetanne uyennaageeta geetettidi shaakettishin biiray asay darotoo uyiyoonne dosiyo ushsha gidiiddi uyikko keehin mattoyees.

Ambbaa giddon dumma dumma daabbo keettati asay lo'iyagaa dooridi shammanawu kumidosona. Ha cora daabbo keettaappe asay bana lo'idasaappe yuuyidi shammana danddayees.

Issi heeran tohuwaa ogee de'iyaagaa gidishin, he ogiyaappe ushachcha baggaara de'iyabay aybee? Ha ogiyaappe haddirssa baggaara de'iyabatu sunttay aybee aybee? Zo'o meray de'iyoobay aybee?

Hagee hayttan wottiyoo guduchchaa milatiyaagee bayzziyoosan de'iyaagee meraara bottabaa bollan de'iyaagee gatiyaan woyssaa ekkanee? i qassi hayttan wottiyoode lo"ii eretii?

Daro mittay de'iyagaappe sintta baggaara issi gastta bitanee eqqidi ay haasayiyakko haasayiiddi de'ees. Appe ya baggaara qassi A kaamiyakka eqqaasu.

Ha wogga xuggaa sinttan bullukkuwa maayada gixetuwa gixxa uttidaara huuphphiya qanxxissoogee tana lo"ibeenna. Gaasoykka macca asi huuphphiya qanxxissiyo wode mulekka lo"enna.

Hagee machchallay xaaden uttiidi "wollaytta sooddo gooshshanchchata loohissiyoosaa" yaagiyaa xifatee de'iyaagee ayba meran xaafettidee? qassi ushshuwaan de'iyaagee ayba malatatee oonee eriyay?

Tukkiya zo"uwan shaayidoogaa caddi essiddi lo"iyaa siniyaa wottiyoo buquraa bollan de'iyaa siiniyaan tukkiya tigiyaa na"ee maayoy lo"ees. A wotto saatiyaa malaa tankka shaamanawu koyyin xayis.

Xoossaa bantta saban bonchchiya cora yettanchchatinne sabanchchati bantta imotan imotan godaa bonchchoosona. Ayyanaamma mazamuree asay xoossaa bonchchiyo ogiyappe issuwanne bayratiyagaa.

Keehippe daro doozzay mokkin xummiddanne daro buuray de'iyo woray woykko daray yashan xeellin kokkorissees! Ha wora matan xeelliyoode afuttay shayappe haattadan goggees!

Ushshaa qommoti ubba wodiyan wodiyan erettennanne be'i erennaageeti yoosona. Shi ha ushshati asaa uyiyakko mattoyiyageeta gedennan waayidi aggana gaada qoppays.

santta malattiya doozay diyaagee beettees. ha dozzay daro wode asay uluwaa harggiyaassi caddidi uyiddi paxxanawunne qassi bayzzidi miishshaa ekkanaassikka maadees.

Heezzu asati issippe uttidi keehi ta dosiyo qumaa maana hanoosona. Taani qassi eti cima gidiyo gishshwunne shoobbibeenna gishshawu aggaasippe attin masoofiyara ekka woxxaaggana days.

Hagee ba qooriyaan bootta naxalaa xaaxi uttida attuma yelaga na'ay aybaa xeelliidi de'ii? qassi i maayido naxalaa xeran de'iyaa banddiraa qalameti ayabatee?

Issi bitane ini gallassi keettaa mittaa paase kalttan qanxxiiddi dishin A gediya paase qanxxi aggiis. Hegaa gishshawu tawu paase kalttaa be'iyode bollan caalees.

Qoodan heezzaa gidiyaa maccanne attuma asati maarara wogaa maayuwaa maayidaageti sintta baggaara aybaa xeelliidi de'iyoonaa? etu giddonkka woysu maccaaganne attumaageti de'iyoonaa?

Wolaytta giddon beetiya Ebu hooteeliya giya xuufee amaaratto qaalan xaafeti uttidaagaa bolla merettida ushshati be'iyode uya uya goosona. Dumma dumma qummaykka de'ees.

Asay puutiya tokkiyoogee lo'oshin tokkiiddi coo sohuwan gidenna goyettida woykko anccettida biittaana gidana koshshes. Asay hagaadan oosuwa ziqqi giidi minni oottiyode lo'ees.

Lo"o diriphphaa bantta sinttan giigissi uttida cora asati zooziyaa kumi uttidaageta xeelliyoode eti tobettidi de'iyoo huuphphe yohoy erettena shin wolqqama tobbiyaa tobettiyaaba milatoosona.

I meray bulla gididagee xeellanawu lo'iyaa macca miizee kacee ayssi xayidee? qassi ha miizzeessi woyssu gedee diyaaba milatii intte xeelliyoode?

issi sohuwan eqqida macca naati diyaageeti asaakko simmi eqqidi boottaa maayi uttidosona. ha maayoykka qassi asaa keehi daruwa maayiyoode puulayees .

Taani zino laaxaa miido keettayi keehippe ufayissiyanne xeellanawu keehippe lo'ees. Ha sohuwan miyoode, allaxxiyodenne issippe kaa'iyode asaassi dumma ufayissayi siyettees.

Bonchchettida godattiya Iraasho Abebecha Wolaytta moottaa huuphe dere doonan gididaara zo'o kootiya maayada pompaa ba sinttan wottada uttaasu. A oosii odayidda day?

Sintta tiyanawu go'ettiyo dumma dumma miishshati adil"e ciishshaa malatiya meraara deiyageeta tiyettida maccassiya ayssi qilimmadee? I sinttan beettiyage cachchay aybee?

Ha"i ha"i daro asay miishshaa kushiyan qoodiyogaappe shemppiiddi de'ees. Ha oosuwassi maaddiya maashiiniya darotoo bankkiya oottiyageeti go"ettiyageeta gidiyo wode miishshaa payduwa balennaadan maaddees.

toophphiya ayssiya deretettaa kawo gidiyaa dotoriya aabiyi ahimmedi diyaagaassi sintta bagaara beettiyaa xifatee woygii? qassi a matan diya maccaassiya oona geetettay?

Miizzaa issi sohuwan dirssaa diridi wottidoogan eta sinttan giigida buquraa bollan maataanne dumma dumma mannuwa qolidi mizeettees. Hegee miizzaa loyttidi maattees.

Daroto hagee azinay machchiyo ekkiyo wodiyan woykko keehippe bonchcho sohotun maayettiya maayo qommo. Ha maayoy bonchchettida sohota xalla maayettiyogan hara maayo qommotuppe dummatees.

Issi konddominiyeme keettay maarara keexxetti wurin asay diyoogeenne qorqoro dirssaan diretti uttidaagee beettiyagaa gidishshiin appe kare baggaara issi mala uniformiya maayida qeeri naati giigenna sohuwan diyageeti ayba azanissiyoona.

Issi issi asay zal"iya zal"idi eesuwan laamettiyagaa xeeliyo wode eta dichchay malaaleesi gooppa. Qassi taanikka sinttawu ooso oyqqada oottaydda issibaa zal"anawu halchchoy dees.

Hagee unkkuwa biittan tokkin mokkiyogan qassi hara unkkuwa ba bolli unkkotiyogan daro go'aa immees. Ikka maanawu maaddiya quma gidiiddi bookki ehi piitidi otuwan doyssiyogan ka'ees.

Toophphiyaa biittay darotto alamiyan issiporttiyaa yuushshuwan erettiyoy wottana. Toophphiyaa wottan keehin erettiya wottanchchay mantta baqqala qeneniisa gidishin toophphiyaa xeeggisida mino asa.

Beni wode asay asaa duuqqiyoobay xayin he asaa misiliyan qonccisses. Yohuwan qassi ha'i asay misiliya woykko qaaxxiyaabaa duqqiyo miishshay puttu gis.

Ashuwa maashiniyaara ancciidi issi lasttiqe saaniya bolli wottidooga ehiidi oydiya bolli wottidooge ha ekkidi kattiya asay injjettiye woykko ubba ya moorettide?

Maarara sa'an qanxxetti uttida bonccoy ayba mittaa bonccoo? Qassi ha mittaa bonccuwaa meraykka ayba meree? Miyiyankka eeshotiyaagee ayba eesho gidanawu danddiyii?

Haattaa duuqqiyaa kaamee keehi daro go'aa immees hegeetuppe issoy haattay de'iyoosaappe baynnasaa efees. Haattaa kaamee Otona hosppitaaliyaa tamay oykko wode haattaa ehiyoogaan daro maadiis.

Hagee wolaytta sooddo ambbaa giddon gooshshaa murutabaa loohissiyaa luxetta keettaa kare bagga dirssaa xeelliiddi de'eettes. qassi he dirssaa miyiyaan issi kaamiyaa eqqaasu.

Nu heeran aayoti bantta giddon issippetertaa medhdhidi dumma dummabawu shiiqoosona. Eti qassi ubbaykka gastta baltteeta gidishin eti maayido bootta bullukkoy keehin lo'ees.

Zamaana canidi maadiyabay yeena wode beni nu aawati caanidi go'ettiyo miishshay haariya. Haree so medosatuppe issuwaa gidishin asay bawu koyido sohuwaa caanidi efanawu maaddees.

Issi akamo keetta malattiyasaan hemettiya goomaara de'iya dumma dumma maayotanne harabaata kaqqiyo birataappe oosettida buquray beettees. Ubbaappe tana ufayssiday ha keettaa geeshshatetta.

Issi qeeri arssa na'ay bootta caammaa, boggiya, bulla shuraabiyanne wolaytta wogaa qonccissiya pooxa malabaa maayidi aspalttiya bolli eqqiis. Ha na'ay pootuwa denddiiddi de'ees.

Toophpheessi huuphe ambba gidiya Addisaabaani diya asa ubbay bantta biittee dichchaa kaafiyogaa bessanawu issippetettan woxxoosona. Ha cora asa ubbay maata mala maayuwa maayidosona.

Guye baggaara "Taani wolaytta dosays" yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa misiliyaappe sintta baggaara cora wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayida geela'o naati aybaa oottiyoonaa?

Adil"e meray de'iyo botte kaameenne appe guyeera hara caanaa kamee ogiyaara bululiyaagenne asay hemettiyagee beettees. Ha kaametuppe haddirssa baggaara keettayinne hara meretati beettoosona.

Ichashshu naati issippe eqqidi pootuwa denddidi de'iyaagetuppe oyddati macca naata gidishin harati attumaageeta, gidoshin eti eqqido sohoy awa getetti ?

Ashoy pirootiiniyaara de'iyo gishshawu nu bolla kooliyaanne gimbbiyaa qumatuppe issuwaa. Buddeenay ba giddon bollawu maaddiya cora mucurettidabata oyqqida qumatuppe issuwaa.

Asay ollaa bookidi dumma dummabata leemiswuassi dirssaa diranaassi ollaa ziqqettidi bookkees. Ollaa bokkanawu oyqqiyoosay adussa mittaa ayfee qassi birata gidido shoodiray daruwa maaddees.

Dumma dumma urqqaappe merettiya buqurati de'iyageeta gidishi etappe issoy haattaa tigiyo woykko qumaa kattiiyo otuwa. Otoy awaa wodiyan haattaa keehin irxxissees.

Asay dumma dumma wodiyan haytta tukkiya giigissiyo wode go"ettiyo doozatuppe issoy ha sohuwan beettees. Ha doozay darotoo daro heeran beettema gaasoy aybbe?

Payatetta bolla minttetiyo luxiyo maxafay asaa naati waatiddi bantta bolla minttetiddi harggiyappe naagettanakkonne yootiya luxiyo maxafa. Ha maxafay keehippe daro eraa oyqqis.

Beni wolaitta wurissetta kawuwa kawo Gaagga Xoona a paraara medhdhido misilee kaquwan de'iyagee beettes. Ha kawoy wolaittassi de'iya minotettaanne oonatetta shooro biittatuura erissida mino kawo.

Wolaytta wogaa qonccisiyaa dumma dumma buqrata oyqqi uttida asati maarara misiliyaa de'iyoo sohoy darotoo zanaqana koyiyaa asay yaa biidi ba wozanaa shemppisees!

Issi macca mishiriyaa ba sinttan kattaa makkiyoo jookiyaa wottadara aybaa makkayda de'ay? qassi miyiyaan issoy issuwaa bolli uttida nbootta meraara de'iyaagee ayba getettii?

Ufe! De'iyo keetta xayiddi keehippe guuta qassikka maata humppa keettan de'iya bantta naata tookkiddi eqidda awaanne aayiyo be'iyoode aybba azantti! Salo gufanttoy likke gidenna gissees.

Cima asaa maayuwa malatiya keehippe larexxi ittida maayuwa ashinggulutiua mayis uttodooge asi maayiyoobe woykko coo sa'appe demobbe? Neen a erikko odute?

Kushe kuwaasiya kaa'iyoogee keehippe daro lo'o asaa payyatettaa naaggiyaabanne xeelliyaagaa huuphphiyaa pashkkissiyaaba. Qeeri naati bantta luxetta keettan palaha wodiyan kushe kuwaasiya kaa'anawu bessees.

Kaamiya ogiya giduwan issi cima aayiya keehippe deexxiyanne adussa mitta ba zokkuwan ba'adda hokkada hemettawusu. Ha aaye guyen koorinttiya mittay eqqiis.

Nu heeran heeraa puulayanawu tokkido mittati maalaaliya hanotan dicciyageeti de'oosona. Ha mittati etappe kase tokettida hara mittata kanttiyoogaaninne puulankka dicciyoogan keehippe ufayissoosona.

Wolayitta bullukuwaa maayida macca asatu gidoon aapun cima asayinne aapuun qeeri naati de'iyoona? Eta gidoon cima aayiyaa ayssi shaashiyaa qacade?

Issi yelaga na'ay mati machchiyo ekkaagee koyro yelettida yiiraaranne ba machcheera pootuwa denddees. Tana qassi yiira na'aa yera yera gees.

Heezzu yelaga naati ubbay issippe uttiddi maxafa nababbiddi de'osonna. Ha naati issippe zorettiddi banttanna deexxiyaba oottidinne metuwa birshshidde nababiddi de'osonna.

Ichchashu attuma asayinne issi macca mishiriyaa mumeera qoodan usuppunaa gidiya wogga asayi bolla baggaara maayyidoogee wolayitta wogaa maayuwaa. Daroto asayi wogaa qoncciyoosan maayyes.

Laa aybba malaliyaabbe! Haga mala worqqa malattiya oyddiya hiillanchchay ba kushiyan mittappe massiddi mexxiis gin ooni amannetti! Ha oyddiya qottaykka harappe dumma.

Hageeti higgiya naagissiya yara gididi daroto naagiyo oosuwa oottosona. Jarkkaanee haattaa duuqqidi ehanaassine qassi a giddon tigidi wottanaassi maaddiya miishsha geetettidi erettees.

pinterest yaagiya xifatee beettiyaaga boli zo'o qalamee beettees. ha xifatee daro wode issi sohuwaa oonatettaa bessiyoogaappe aaruwa cora hara heeratakka bessees.

Shuchchan keexettida puulattida pooqe keettay xellanawukka lo'es qassi daanawukka injjetees. Woray kare medossati geessanawu woyikko daanawu kare medossatussi maaddiya dozza.

alggay zin'anawu maaddiyagee hagan beettiyaagaassi meray ayssi qitattidee? qassi assi marccuwa qooday woyssee? asatikka a matan ayssi eqqidonaa? ikka awan bayzzetii?

Keettay asaynne qassikka so medosay de'anawu maadiya mittappe ubba qassikka biratappenne qorqqoruwaappe keexettiya keetta. Ha keettay ba gidon dumma dumma geliyosa oyqqis.

sa"aa boli zaa'i uttida qiiba maatay diyaage asaa ulluwa keehi maadiyaaba malattees. ha mitaykka darotoo gezzettiya heeran beetiyaa qeeri mita qommo.

Issi sohuwan dumma dumma meray de'iyoo kushiyan dadettida dantteeleti micetti uttidoosona. Ha dantteeleta be'iyoo wode ekkidi soon hiixxiyaakko keettaa puulayanaagee xeellin bettiyaaba.

Issi aawo goshshaa giddon daro qobboy beettes ikka buddeenaa tigiyo wode bashiya loyittanawu maaddes. Shin haro darotoo koshshiyaba gidenna gishshawu assi aaho sohuwan immidi tokkiyoogee likke gidenna.

Dumma dumma guduchchati maarara bayzzanawu kaqetti uttido sohuwaa aybaa giidi xeegiyoo? qaasi miyiyaarakka ba kushiyaa oyqqi eqqida bitaniyaa sunttay oonee?

Ha wodiyan daro wodalla naati toho kuwaasiya be'iyoogaa baappe daruwan siiqes. Tanikka kaassaa be'ana xayikko aybikka oosettenna shin taani maaddiyo baggay xoonettikko keeshippe yiillotayis.

issi sohuwan duriidi beetiya cora macanne attumma naati issippe shiiqidi diyaageeti beettoosona. etappe bola baggaara eqqi uttida attuma naati danguzzaa maayyi uttidosona.

Lokkomay woykko wohee goshshanchchay ba gadiyaa goyyidi liiqissidi zerin mokkidi gakkin qoxxidi ayfiyaa ekkiyo katta qommo. Lokkomay badalaara gattidi kokkidi miyo wode pala mal'ees.

Issi keettan asay dumma dumma halchchuwassi dumma dumma buqurata shammees. Hegeetikka leemisuwawu irkkaniya bookkanawu zaabbiya gadiya bul"anawu shalkkiyanne ashuwa muxanawunne unccaa qanxxanawu mashshaa go'ettees.

Gaameelay asaanne dumma dumma buqura sohuwappe sohuwa caanidi efiya mela woykko bazzuwan de'iya medosa. Ha medosay maattanne oyssa immiddi maades.

Issi yelaga keehi arssa boljjojja na'iya ba huuphiya tokkosissada duge zaarada yeddidaara aybakko ba kushiyan oyqqada eqqaasu. Ha na'iyakka paranjja malatawusu.

Gifaataa baalay gakkidaagan asay mi kalli ekkidi attuma asay tooraanne cachcha zayyiyaa oyqqiyoogan macca asay qassi bullukkuwaa maayiyoogan duriiddinne kaa'iiddi aattiyoogee ayba lo'es giidetii?

Asayi daro wode ba heera issi issi gaasuwan leemisuwawu bullachchawu; miraaqawu; qaxxarawu…h.h.m ba keettaa dumma loyttees. Ufuuppaa shammi ehidi sooni kaqqees.

Gastta asaa woykko cima asaa xaafuwanne nababbuwaa danddayissanawu etta dumma luxetta keettan luxissiyooga. Ha luxetta keettan issi aaway bana oychchido oyshsha zaarees.

Issi macca na'iyaa huuphiyaara loshkkaariyaa ba huuphiyaa giigissa dooqada guyye guutti zaara yedda wottasu. Ha na'iyaa merankka arssa boljjojja qassi huuphiyankka allequwaa aatta wottaasu.

Issi bootta meraara de'iyaa qamisiyaa maayida macca naatuppe ya baggaara de'iyaa kare biittaa oonatettaara de'iyaa asati ya baggaara de'iyaa bootta meraara de'iyaageti beettoosona.

Kase aadhdhida gallassan iray loyttidi bukkidaagan di'oy keehippe di'idoogaa gaasuwan asakeetta gelidaba milatees shin asaa bolla he di'oy gattido qohoy de'ii?

Sooddo ambbaa giddon de'iyaa zammaana hanotan keexettida wottanchchaa Gebiresillaase Hayile hooteeliyaa. Ambbaappe huuphessa bagaara daamoota deriyaa kiikiyan shaaray dooddi uttis.

Mata wode ha alamiyappe hayquwan shaahettida Mufttii Haji bootta curqqaa bantta huuphiyan yiici uttidosona. Eti bantta hashiyara duge yeggido maayoy bulla.

Keehippe daro zamaana buquran giigidda keetta gidon koorinttiya poo'issidooge ubba sa'a ganattiya malatees. Ha keettay daanawu aybba injjetees giideti kiyoppa kiyoppa gissees.

Nu biittee Itoophphee banddiray tiran de'iyoo shuraabiyaa maayida issi bitaniyaappe ha baggaara issi yelaga na'ay bubuxettaa annaciyaasi giigettiyaage miyiyaan de'iyaa bitaniyaa shocanawu hanees!

Dere deretettaa giddon daro wodee ehiido zammaana asaa naatu kushiyan merettiya buqurati de'oosona. Hegeetuppe silkke asay issoy issuwaara kiittaa aatettanawu maadiya miishsha.

ha keettaa yuushshuwan beetiya cora qommo uttati diyaageeti asaassi beetoosona. etikka wolaytta heeran erettida qumaa qommo gidiyoogaappe aaruwa asay bayzzanawukka maadoosona.

Tumma ha sunkkurutuwa malattiya na'iyo be 'a wodalli mule siiquwan wozana naa'awu shaakanawu de'ees. Ha na'eddan lo'iya asi salo gufanttonkka baawa.

Beni nu aawa olanchchanne Mino ba biitta hayqqa aggana giya asa. Shin ha'iigee oleettiyoogee attin kawoy yiidi olaassi xeeginkka baanawu koyyenna.

Lo'iya meraara woykko karetta gidin bootta qassi hara meraa oyqqida dantteellee keehippe lo'es. Dantteellee bullachchay gidin anjjuwa biiddi kattaa kammanawu go'iyanne lo'o miishsha.

Asay dumma biitttaa bookkanawu maaddiya zo"onne adil"e ciishsha malatiya kaamee equdaagee suuppa shuchchaa caaniidi de"ees. Ha kaametu goommaykka xeelliyode karetta.

Tukke meran tiyettida xarphpheezaa bolli issippe qashetti uttida kariyaa dooyiyoo qulffetii muleera aappunee? Qulffetuppe guyye baggaara beettiyaa hara buqurayi ayibee?

Issi mishiriyaa ba qooriyaan masqqaliyaa malaataa qachchada ha simma xeelliyaara ayba mera qamisiyaa maayadee? ippe ya baggaara qasi cora asay ayssi uttidee?

Uyiyo haytta tukkiyan gidin woykko harggee oyqqiyo wode xaletettawu go''iya katikallaa sawu maatay daayiis. Ha sawu maataassi anoy diyagee kulkkati uttiis.

Issi issi maxaafa keettata be'iyo wode etappe harasan eri de'iyoba malatenna! Issitoo issitoo qassi maxaafaappe yaa dariya izaawatikka gaytti eroosona.

Cora paappayay micettan diyagaa sinttan kunttennan qanxxido qayye naa"u muuzzee sharaa bollan diyaagee oogee? Ha paappayaa go'ay nu payyatettawu ayibee ayibee?

Asay gidin kaamee hemettanwu qofettidi keehi aaho ogee oosettidaa bollaara issi heezzu gediyawa baajaajiya laaggidi yiiddi de'ees. Asaykka ya baggaara beettees.

Issi mala maayuwa maayida cora asati de'iyaageeta gidishin, dariya baggati maayido issi mala meray aybee? Etappe zokkossa baggaara de'iyabay aybee?

Toophphiyaa kiike moconantti dottoriya Ahmada Abiyi Wolaytta wogaa maayuwaa maayidi shooqan oyqqidi eqqido mittaa ayfiyaa qommoy aybee? Qassikka kiike moconanttu miyyiyan eqqida maccaasiyaa oonee?

Mashshay issibaa qanxxanawu woykko caddanawu maadiyaa hiillanchchatu kushiyan giigiyaabaa. Marashshay booraa goyyanawu maadetiyoo kaduwaa xeeranawu aatanawu maadiyaa hiillanchchatu qoxxidi giigissiyoobaa.

Luxettaa hanotaa kaalli xeelliya nne biittiya kessiyo xoqqa xekkaa paaceta yiggiya eqotay daro haggaazuwa immees. Hegeetuppe bayiratiyagee biittiyo tookkiya yeletaa loohissiyogaa.

Hay'ikka haasoo worddiyo be'annaappekka ha asat haiy aybakko caddiyaabaa milatokkonna. Naa'ay udulaa mittaa oykkid arbbabid caddidi de'oosona. Hakko hagaa mala pooto xallawu diyo duussay.

Issi aaho dembbaa yuushuwan cora asati uttidi dembban cora asati Wolaytta wogaa maayuwa dunguzaa maayidi leekkiya kaa'iya asati giddon naa"u asati harabaa ayissi maayidonaa?

Nu Toophphiya biittan daro qommo sheeshshay woykko cora zaree de'ees. Gido shin dumma dumma doonay haasayettikkonne issoy hara bonchchiyonne karenna lo'o siraatay de'ees.

Toophphiya giddon de'iya dalgga manttetuppe issoy tigiraaye dalgga manttiya. Ha dalgga manttiya qonccissiya banddiray zo"o, maata meranne salo mera gididi adil"e ciishsha mera gisttiya zerettaa.

Wolaytta sooddo ambban kawo Xoonassi oosettiiddi de'iya hawulttee eqqido sohoy paraa piriixissana. Ha aaho sohuwan oosettiya hawulttee asaa ayfiyan geliyagaa, giigana bessees.

Amarida alleequwawu go'ettiyo qooriyan kushiyan hayttaninne siiriyan wottiyo miishshay beettes. Daro azinay machchiyo ekkiyo wode biradhdhiyan aattiyoogaa ekkidi iikko besi yaatidi biradhdhiyan aattes.

Issi xaatta woraqataa milatiyaa maataa bolli uttidabay aybaa getetti xeegettii? qassi ha buquraa meray xeelliyoode ayba meraa milatii? Etikka qoodan woysee?

Amarida luxanchcha naati nabbabbiya sohuwan bantta morggiya ziqqi ottidi co"u giidi nabbabbiiddi beettoosona. Ay maxxaafaakka nabbabbiyoogee kumetta eraas demmanawu maaddes.

Samppay duppaappe eranchchati daddidi giigissiyo buqura gididi ba giddon daro go'ata oyqqiis. I immiyo cora qommo go'atuppe issoy qumaa maanawu maaddiyogaa.

Amarida bonchettida asati beettoosona. Eta giddon kiike moconaa dottoriya Ahmeda aabikka de'es etikka issippe kididi issi issibaa tobettiiddinne haasayiiddi beettoosona.

Wolaytta sooddo ambban ha"i wodiyan dumma dumma daabbuwa paabirkkati oosuwa doommiiddi de'oosona. Ha paabirkkati oosuwa doommidaba gidikkonne dere asaa daabbuwa koshshay ha"ikka kumibeenna.

Saroy ha sa"aa bollan asawu, do'awu, mehiyawu, kanawu, kafuwawu xaaxi waaxin koshshiya bayraba. Haraphphiyaa misilee salo gufantton daro sohotun saruwaa malaata.

2ntto kifilaya luxiyo wolayttatto maxafay wolaytta doona xaafuwa ubba qassikka nababbuwa luxissiya doona maxafa. Ha maxafay giraameriya go'ettuwakka moorenaddan luxisees.

Issi geela"o na'iya doonaara saassuwa ehiya keehi lo'iya hanotan giigida mal"o quman doodettada uttaasu. Ippe sinttaara darissi uyikko mattoyiya ushshay de'es.

Ha"i timirtte polisee laamettido gaasuwan daro tamaaree tammanne naa'antta kifiliya paaciyan kunddiyogee beettiiddi diyaba. Hega gishshawu tamaareta daroban minttettiyoogan daro tamaareta aattanaassi danddayettees.

Bootta saaniya bolli mattaa oyttaa milatiya barggaree xeellin doonaara saassuwa ehiyageenne sawo bambbare milatiya kacha-aapee haahuwan uttada xeelliyodekka keehippe lo"ees.

Nu heera de'iiddi aggidi kare biida asati banttawu allaxxiyoo wodiyan wodiyan pootuwaa denddi denddidi yeddiyoogaa be'iyoo wode ayba lo'es giidetii?

Toophphiya giddon mokkiyanne miyo mittaa ayfeti aybee aybee? Ha meetettiya mittaa ayfeti muussaappe gujuwan hara biittee dichchaassi immiyo maadoy de'ii?

Bullachawu giddin ubbakka hara dumma dumma alaalliyawu maayiyo mayuwa qommoti keehi cora. Hegetikka mayuwaa sikkiyo keettan maaran maaran wottidi bessiyode alleqquwa gujjanagga besses.

Issi cima aayiya wolaytta wogaa maayuwa maayada eqqidaara beettawusu. Ha maayoy asay ba wogaa qonccissanawunne hara qassi yayinnetidi xeegettido sohuwa biiddi maayiyo maayo qommo.

Gaazexxay dumma dumma naqaasha shiishshi xaafiddi woykko xuufiyan aattiyo naqaasha shiishshiyo woraqata. Ha gaazexxan dumma dumma xuufettinne misiletti naqaasha aatosonna.

issi sohuwan beettiya heezzu tamaa eettiyo miishshatussi meray ayi malattii? qassi eti beni wodeegaappe dummattido hanottay inteyoo xeelliyo wode ayba malattii?

Yelaga karetta geela'o na'iya huuphphiyappe doommada duge qumaashsha qumaaya uttido burttukaane malatiya pooxay beettiyaga gidishin a kare kessa uttido achchay shachchaa malatees.

Issi yelaga na'iya bootta gididi adussa maayuwaa maayada lo'iya oyidiya bollan uttidaara beettawuus. Ha maayoyi asay darotoo baalaa wodiyaaninne yayinnetidi xeegettiyo sohuwa biiddi maayiyo maayo.

Ataakilttee maanawu keehin injjetiya qassi ba giddon daro viitamineta oyqqiya quma qommo. Leemisuwawu anaanaasiya giddon daro viitaminee deesi giidi asay mees.

Booraa shukkidoogaa sa'aan micci wottido ashoy de'iyaagee qanttan qanttan muxetti uttidagee xeelliyoode ma ma giyaagaa shukida bitaniyaa sunttay oona getettii?

Issi haattay woykko shaafaynne shaafa karen mokkida ceeccaynne delphphephi uttida haattay qassikka mittaynne haatta karen asay go'ettiyo issi jalbbay zin'ii uttiis.

Ba ayfiyaan karettawu biida manatsiriyaa wottida issi arssa bitanee ba soninne ba oottiyoo eqotaa giddon keehippe dosttiyaa asa. Qassi a naatikka keehippe lo"oosona.

Maata mera banddiraa oyiqqada eqqida na'eeppe guyye baggaara de'iyaa cora naatuu giddon tankka de'iyaakko tawozanayi ayi keena ufayittaneeshsha. Ha naati de'iyoosayi keehippe puula.

Qorqqoro keettaa meeze Wolaytta keettaappe dummayiya darobati de"oosona. Haggaaziyo layttaa adussatettan, merettiyo buquran, puulan, qottaninne hegaanne hegaa milatiyabatun qorqqoro keettay meeze Wolaytta keettaappe dummattees.

Issi issi zerennankka woykko tokkennan mokkiya kattaa ayfee des. Asay erennan hagaa miigana koshshena ayssi giikko kattay darotoo harggiyaara des.

Asay ba kushe hiillaa go'ettidi dumma dumma banttana laammiya oosuwa oottanawu danddayees. Kushe hiillaa oosoti samppaa, masoofiya, zazzariya, zambbilliyanne malatiyageeta.

Qeeri na"ayi yelettido koyiro layitta bonchchanawu keettan giigissido dumma dumma mera upuuppaa. Baggayi loyitti punettidi xuuqqanaanes baggayi qa guuttaa punettis.

Toophphiyaa kawotettaa giddonharare dalgga manttiyaan asay eta ambbaa geliyoo penggiyaa bollan de'iyaa misilee xeelliyaa asaa oonakka keehippe wozanaa woppu oottidi shemppisees.

Caammaa wottiyogee immiyo go'ay keehi daro gidiyo gishshawu yootin yootinkka wurenna. Maccaa asawukka attumaa asawukka haniya cora caammaa qommoti de"oosona

Asay ba geeshshatettaa naaganawu woykko ba maayuwa meeccanawu maaddiya dumma dumma saamunati suuqiyan de'oosona. Ubba qassi yira naata meeccanawu injje saamunay keehin sawiyaagee de'ees.

Wolayttattuwa yexxiya yettanchchaa Zaasa Alemaayoy daro wolayitta wogaa qonccissiya yettatanne durssata bessis. Alemaayoy keehi daro erettida hara biittaa yettanchchatuurakka darotoo yexxiis.

Cima asay hagaadan hanidi uttiyo wode tana aybakko shittuwaadan coogidi sawees. Eti maayido maayoy qassikka eti issippe uttido utettay xeelliyode tana coo moocu oottees.

Macca na'iya bootta qoliya maayada daro ciishshaa ba kiyuwan idimmada ba yoshkkaaraa huuphiyara ufayssaa moocattaydda eqqaasu. I guyyessaykka bootta magalashuwan alleeqettiis.

Miizzaa shukkin miizzaa garssappe kiyiyoogan asay maanaassi qumatettawu maaddeees. Wogga mitta malatiyaage qassi miizzaa kaciyappe massetti kiyidi qumaa maanaassi maaddiya miishsha geetettees.

Horophphile woykko tokki paali asaane dumma dumma buqura issi heerappe hara heerawu carkkuwara paalliddi efiya toga miishsha. Ha horophphiliya de'iya xuufe toophphiya qoncciseessi.

Baalay, bullachchay, hegaanne hegaa milatiyabati de'iyo wode ambban kaameti hara wodiyaappe aaruwaa coridi asaa aattokkona Kaamee corattiyosaa gakkidi naagettanawu koshshees.

Feesibuukee daro asay allaxxanawunne naqaashshaa demmanawu go'ettiyo coraa gattiya eqota. Daro asay ba siiqiyo laggettuuranne so asaara feesibuukiyan gayttidi haasayees.

issi qumaa kattidi maanaayoo qossiyo miishshay adil'enne irzziizzo giddido gaasoy aybbisee? hegaa xalaala gidennan qasso i uttidi diyo sohoy ayssi karettee?

Issi issi izaawati bantta koyyido ogiyan puulattettaa naaganawu dumma dumma alleeqota go"ettoosona. Maayoy gittaynne puulaxxiyobati meraa loyttiyabatuppe xoqqa sohuwa oyqqiyageeta.

Geela"o issinna azinawu giigida machchodan sa'aara gooshettiya wogga bootta qoliya maayada shuggiya oydiyan uttaasu. Ippe guyyessan wolaha meraara de'iya ciishshay de'es.

Toophphiya kiike moconaa doktteriya ahimeda abiyi darotoo wolaytta moottan oosettiiddi de'iya dichchaa oosota xomoosidosona. Ha man"etuppe abbala abbaayan oosettiya goshshaa oosoy issuwa.

Asay banddiraa oyqqidi ufayttiiddi yuuyyiyaa asa be'iyo wode taayyo xoonoy siyettees gaasoykka banddiray xoono malaata. Banddiray tana malaalees I barkka kiitaa aattees.

Issi woosa keetan issi yettanchchiya shoobetta yaada asa ubbayi o dosiyo gishshawunne ezggiyo gishshawu eqqada yexxawusu. Asa ubbaykka I yettaa wozanappe siyees.

Keettay ya baggaaranne ha baggaara de'iyaagappe giddo ginaara asay dooddi uttidagee issi mala maayuwaa maayidi taran taran yettaa yexxiyaageti ayba ufayssiyoona!

Nu biittan nu wolayttatto doonaa hara doonatuppe guuttennan aggidi eta xuufiyanne nabbabuwa hanotaa loytti dichchanawu koshshees. Ayssi giikko wolayttattoy o doonappekka guuxxenna.

Asaa naati manddaranawu go''iya zammaana kaameti bantta shiiqiyosan eqqidi haggaazuwa immoosona. Ha kaameti eqqo heeray Xoossi medhdho meretatuuni nne deretun doodettis.

Heregaappenne miitta hashido xawulaappe giigida lo'iya buquraa wottiyo miishshay beettes. Ikka boottane karetta merayinne dooyyiyoonne qum'iyoogaaraa de'iyaa keehippe lo'iya miishsha.

Issi sohuwan gediya kamena daro qommo caammati issippe sa'an micceti uttidoosona. Ha caammati ubbay issippe shiishshido aattiyako aappun joone kumanne?

Maaxaafaa tamaare naatussi shiishiyoge keehin koshshees. Maxaafaa shiishiyo ogiyappe issoy maxaafaa keetta keexiyoga gidishin he keettan dumma dumma wodiya naagidi xaafettidaga mata wodiyan giigidagetta shiishiyoga koshshees.

Asay ba keettaa dumma dummaban puulayees giyogaa. Hegeekka katamaappe lo'iya dumma dumma meray de'iyo leemisuwawu adil"e woykko zo'o mera ufuuppaa ehidi kaqqoosona.

Gooba goshshanchchay ba gadiya loytti oottidi dumma dumma unkkuwa miyo kattata tokkees. Ubba qassi wolaytta boynay sawo barbbariya caddidoogaara maanawu keehin injjetees.

Shaatiyaa giyoogee hiillanchchati urqqaa munaqqidi giigissiyo so giddo mishshatuppe issuwaa giyoogaa. Masoofee asaa naatussi immiyo go'ay asay A bolli qumaa wottidi maanawu maaddees.

Kawotettaa maayuwa kaabbaa maayida beni Toophphiya kawoy buchchaa dicchidi huuphphiyakka dichcchidaagee beettees. Ha kawoy Toophphiya biittaa daro layttaa kaalettida kawotuppe koyrottiyagaa.

Asay buddeenaa hiilanchchaa kushiyan giigida bashiya taman wottiyoogan ani tigigidi buddeenaa kattees. Shin ha''i wodee ehiido zammaana elkitrikiyan oottiya bashiyan asay tigidi sohuwaara ka'idaa kessees.

Tukkiyaa essidi bayzziyoo keettan issi macca na'iyaa shaaya simmada haa zaarada qolaydda de'iyaara beettawus. qassi ha bootta meraara de'iyaa mankkiyaan qaattawus.

Issi maccaasiya keehippe lo'iya madafay merettidaagan bashiya wottada buddeenaa uukkawusu. Daroyoo asay badalaa oyttaa miyogaappee buddeenaa miyogaa jeehippe dosiyogee erettiyaba.

Issi yelaga adussa attuma na''ayi bootta shuraabiyaara karetta suriyaara gixxidaaga. Appe guyye baggaarakka cora yelaga naati aaga mala maayyuwaa maayyidi hemettoosona.

Qeeri Kaameti, heezzu goomaawa bajaajetinne motooreti maaraara hini gakkanawu ayissi yaparan eqqidonaa? Ha eqqidaagetuppe sintta baggan boota woraqatan xaapettaage ayi odii?

Issi keettana misiiliya medhdhanawu maaddiya irssaseenne qassi uttanawu oydetikka beettoosona. Irssaasee misiliyaa medhdhanawu maaddiya mittaappenne qassi xaafiya xeeray harabatun giigiya miishsha.

Issi ooso keettan de'iyaa uttiyoo oydeenne he oydiyaa sinttan de'iyaa xarphpheezay keehippe lo'iyaagee xeeliyoo wodiyan daro biran shamettaba milates shin aappun bira ekkideeshsha?

wolaytta toho kuwaasiyaa citaa qonccisiyaa maalatay beettiyoo wode ha malataa bolli ayba ayba siileti de'iyoonaa? qassi ha ciitay awa biittan de'ii?

Ambbaa giddon moorettida kaamiya gidin motoriya hegaadankka bishkkiliitiya malatiyageeta giigissiyo daro eqotay de'ees. Ha eqotatuppe Taaddasa Yohaannisa eqotay issuwa gididi erettees.

Lokkomaara, santtaaranne xiilliyaa munaqqoogara issippe gattidi kattidoogaa meran bootta sayniyaa bolli wottidoogaa kattaa ayba giidi xeegiyoo? qassi i aybaa maaddii?

Kaccamma booray biitta goyyanawunne shukkiddi ashuwa ekkin keehippe maadiya asaara issippe de'iya so medosa. Ha medosa ashoy keehippe koyettiyanne ali'o murutta katta.

Zannaqa keettay asay maanawu uyanawunne ba huuphiya shemppissanawu oosuwappe simmidi geliyo keetta. Asay ha keettaa ulobaa zorettanawukka gayittanawu go'ettana danddayees.

Oge doonan zal"ettiya teera paappayyaa shammanawu cora asay macca nne attuma gididi sugettees. Eta giddoppe issi maccaara oydiya liiphiyan eqqaasu.

Issi donuwaara ka'ida pochchee sayiniya bolli yeechchaa hiixxidi he yeechchaa bolli qassi ha pochchiya qolidosona. Ha a bolli aappun mooqee dii?

Asay issibaa darobaappe tamaarana danddayees. Issi gastta bitanee naa"u yelaga naata issippe shiishshidi eti maxaafaa waati nabbabanaakkonne qassi xaafettidabaakka waati akeekanaakko bessees.

Wolaytta banddiraa maayida na'ay nne cenggurssaa xoqqissiya miishshaa oyqqida hara yelagay kaamiyawu liiphiyan eqqidi haasayoosona. Eta gaxaara cora asay doddi wottiis.

Heeraa sawuwan tonggu oottiya ayfe tukkiya na'i diyara akeekan corayada tigawusu. Toophphe asa gididi ha tukkiya dosenna asi baawa giikko worddo gidenna.

Naa"u asati maccanne attumati kushiya pude dentti uttidaageeti de'oosona. Ha asatu guyyen dumma dumma Toophphiya giddon de'iya dalgga manttiyanne Toophphiya banddiray de'ees.

injjeeraa xaaxxidi asay maanaassi giigissi wottoogee hagamn beetees. ha injjeeray darotoo gaashiyaappenne qassi hegaa xalaala giddenan badalaappe giigidi asaassi maanaassi aadhdhees.

Kookkaa koollay uyin nu bollaa maaddiya shugo ushshatu giddon moodettees. Dumma dumma go'aa immiya dumma dumma shugo ushshaa qommoti de"oosona.

Asaa naatussi allaxxiyo sohuwa giggissi wottidoogan allaxxiidi de'iya issi bitanee maaydo shuraabiyanne caammaa meray ay malatii? A miyiyan beettiyabay aybee?

Bodditte giyaan asayi boora shukkidi baratiyaappe eehidooga arssa arssidoogaa bolli yechchaa hiixxidi miccidi bayizziyoogaa, Hagaadan bayizziyooga asayi shammanawu daroppe doses.

Issi buquraa garssan wottido Ameerilla doollariyappe hara adil"e meray de'iyo miishshay aybna getettii? Qassi ha maashshineti ubbay bayzziyakko aappun bira ekkana dendday?

toohossa dalgga manttiyawunne wolayitta moottawu huuphe katama gididaa wolayitta sooddo katamaa. Dumma dumma bolli bollan shuchchaappe keexettidi lo'i keexettida keettati diyoosa.

Mitta ayfiyappe issuwaa gidida afokadoy shaara hiixxoga bollan teeridi uttiis. Ha afokaduwaa miyiankka uttiyo oyddiya gede beetishin heeraykka shuchchati ekkiya heera. Ha heeray giya giddoye?